Ɗo pletji on, jey nyaamugo, bee takaireeji, haa kuma haa dow soosay, ndaa pletjimaajum Pinc on, nda kuma ɗo haa dow babal feere ni, nda milik nda ash, nda brown.

Ɗo debbo on ɗo jodi ha dou korowal korowal majum danejum o ɗo ɓorni kare ɓalejum jungo ves oɗo mori morɗi ha ɓawo korwal majum ɗo jelbiti babal penti sudui majum pat danejum on.

Ɗum godɗo on ha nder mayo oɗo nder diyam oɗo fija, ta hure mako vurti diyam majum wadi kala majum bana ɓo trbo tokoroni goɗɗo majum bona danijo na balejo, hore mako gasa mako bo ba. lejum

ɗo hore goddo on nda zaneji, hore mako gasa majum bo ballejum kurum, nda kare mako popul bodejum be ma oreng ha ɓandu kare mako.

Godo do dilla odboniri katanijum odo cogi kujajugomkodanjuoti l bodejupete do padi sipas odo dilla sira kwalta da shagoji ji dodo mabbi lordammugal gren be vindoji green dadob ged bode jum da shago fere ni ged balejum da chagoji fere balejumdgeddo mabbi.

Ɗo sari on nda benchi hato, nda ɗo interlock on, saare majum gidan sama on, nda be windoji ha gefe milk kolo be milk, nda flawaji ha gefe green be marum nda dammugal da windo sudu.

Ɗo baskoje on ɗo ha nder roba boɗejum, baskoje nda ɗo bo lemunsami, nda ɗobo piya, nda lemuntsami fere ha nder roba boɗejum nda lemu fere ha nder roba girin.

Ɗo leeso on leeso danejum les majum katako majum dow majum be gefe les majum kanju bo bulu on be goldin ha totton, ɗo ha leddi on wala katakoje majum ha nder leddi majun bo burawon on.

Do sare on dayite mawal majum mili, da flawaji do awi green on da windo sare majum da penti sare majum daba bal pakinspecs kanjummanma green on.

Marori on, marori mai ma keccum defaka, ha nder taso. Taaso majum bo daneejum on, ɗo mari paune blu, goɗɗo ɗo jogi taaso maajum.

Trela on trela nyamdu nyamdu manma maroriji ɗuɗa ha nder ɓuwo nda ɗum ɗofu majum milk kolo be boɗejum-boɗejum, nda taya mota mai ɗiɗi taya mota majum ɓawo mai bodejum nda ɗobo pink ɗo blu on.

Ɗo palo on nda koromje ɗo jodi ha Babal majum, nda korowa fere ha gefe nda koromje majum hore kata kuje majum guldin on, be les majum ma be gefe be jungo koromje majum gabadaya majum goldin, nda piloji be paune blu be boɗejum piloji man milik bana bana ɓandu koromje majum ɗo waɗi brown brown.

Ɗo sare on. Nda ndiyam lambatu ha gefe. Nda ɗo bo caɓalɓali on, mahol sare majum yelo. Nda penti fere ɗo itta, nada windoji guda ɗiɗi. da get sare maajum daneejum be ɓaleejum. Nda lambatu, dou maajum bo kanjum bo brawn on.

Ɗo goɗɗo on oɗo dari wati jins balejum oɗo wati paɗe ɓalejum oɗo wati riga ash kolo yewi gotel bodejum oɗo wati agogo be kuje jumgu, oɗo wati glas o do wati kuje dande ha dande mako oɗo wati boro odo vakki mahol o dari ha Totton Bo mahol majum danejum.

Ɗo klipa on: Klipa je laɓugo gasa worɓe. Nda ɗum ɗo ɓandu majum ɗon bana milik milik ni ɗo ha leddi on ɗo. Nda ɗo bo ɓoggol majum kanjum ɓoggol majum bo ɗum ɓalejum kurum. Je laɓɓurgo gasa onɗo.

Ɓingil gorko on ɗo dari be gasa mako, o ɗo wati kare mako ɗo waɗi ba bulu bulu, be zane zane green, ha totton kola dande riga mako danejum, be boɗejum, be chudi ha totton, nda gate saare majum ɓalejum, be jamde je atugo hado, nda leɗɗeji bo hado.

Ɗo korwal on korwal joɗugo ha caka sare walamo joɗi ha Totton, nda taya nda geneji space nda buta nda alluha ɗo ɓari nda ɗobo sleepas on penti sare majum don milk on.

Ɗo himbe guda ɗiɗi goto wati jomapa blu owati be hulamako, ɗa goto bodo wati jompa brawn ɗa himbe feriya bawo ɗa debbo fere be fesemak nda debbo bo fere wati himar goto do wati gele nevi blu ɗa odo o wati gele popul, ɗa les leggal be woni, ɗa leggal green ɗaleɗɗe fere, ɗa ma hol wala penti hatotton.

Ha ɗoni debbo ɗo oɗo ɗilla on oɗo borni kare matirial be paɗe mako da odo dilla dow lawal da mota da sareji sare ɗo danejum be windo be dammugal sare to ɓo bulu da mota do ɓo green odo dilla do koltaya gasa mako ɓalejum.

Ɗo shago manga on je kemis, mahol majum manga juɗɗum, mahol majum penti majum danejum, bandu majum bo ɗum glas on, nda dammugal babbal nastirde majum guda ɗiɗi ɗo mari step guda tati, dammugal ji majum glas on guda ɗiɗi, babal nastugo majum nda mashin bo guda ɗiɗi ɓalejum, nda ɗo bo leddi majum on leddi majum bo ɗum brown Un.

Ɗo gongom on je Fanta, ɗo jeri ɗuɗɗum kolo majum orage on, nda ɓe waɗi bindi danejum, nda ɓe zani fulawa ha les ha ɓandu majum.

Ɗo koɗɗe on koɗɗe kampala yelo, nda be paune popul popul zane majum layi layi majum, nda ɗobo bulu on gefe gefe ji ɗo.

Do bebe nyamugo on. tais majum balejum, nda koromjeji majum balejum be brown, tabulji majum be dat da yelo nda popul da bulu, da windu, da dammugol, da esi. Nda goɗɗo do jodi do vola telefon da goɗɗo fere be jesi nda agogo hatto.

Ɗo banki on Ja'is bank. Nda motaji ha totton guda juwi, nda mashin guda ɗiɗi. Kala majum danejum, be grin nda motaji ɗobo grin danejum bulu be goldin.

Riga juɗɗum ɓalejum be stons ha dou, ɗobo riga boɗejum be bulu be yelo nda gefe ɗobo boroji on hato.

Ɗum firij on ɗau be les. Ɗen firijma ɗo mabbiti. Nda gora ɗo wali ha totton goraman daneejum mabboɗe boɗeejum. Nda jamɗeji majum, nɗa mabborɗi majum bo ɗon kuje boɗeejum ha totton. Ɗau majum bo ɗon kusel aɗottom balejum be jamɗI daneejum.

Ɗo get on, get majum bo mili on, dammugal petel mai ɗo maɓɓiti, da genije ya yeso sare mai, da varanda ha ɓawo majum, da windoji guda ɗiɗi, ɗo majum bo penti majum bo bana pink on da dow majum bo danejum on tas.

Get on sare on nda geneji green-green, leddi majum brown nda mahol wala blasta wala koɗume. Nda jarendi nda leddi nda leɗɗe fere ha nder sare majum, get majum ɓalejum get majum ɗo maɓɓi fuɗɗi waɗugo sasa.

Ɗo tasaaje rotturgo nyamdu on guda tati, manga be caka be petel maajum. Kala maajum bo ɓokko-ɓokko. Jungoji maajum bo ɗum goldin, guda tati. Tais ɗo bo bana ɓaleejum-ɓaleejum ni.

Ɗo plat ji on ɗo do tais, tais majum badejum be plat ji majum bo danejum on bezani grin, ɓe zane boɗejum nda plat manga plat beter betre be servis punji be sosa ga betere betaso fede do maɓɓi bima.

Saare on saare manga penti majuum damejuum, nda be wa’ugo nder ,saare majuum nda palo damuggal majuum ɗo mabbiti, dammugal man burawun on, nda yasiɗo bo ɗo tanki ,waɗiga gilas nda ɗon geneji girin ha dou majuum, nda penti damejuum nda dou majuum bo gilas on, nda windo ɗo maɓɓiti ,windo majuum bo ɓalejuum on nda leɗo bo windo majuum ɓalejuum on kanjuum ma.

Do kujeji jungo un, nda dum ɗo guda nay ɗo wali ɗo wadi goldin-goldin be pauneji kanjum bo wawan viyugo ma pink-pink be blu-blu. Nda do ɓo beshet on, beshet majum bo blu un ɓe ɗo wadi zane girin ɓe ɗo bo ɓalejum on.

Goɗɗo on, ɗo jogi kuje jungo jawe ha jungo mako guda ɗiɗi, kollo majum golɗin on.